Ɖevi woame ve wolé tu ɖe asi. Tu kple tukpewoɛ. Ɖeviawo la, wodo awu abe woyiɛ aŋawɔƒe. Aŋawɔƒe woyiɛ. Wotsi tre ɖe agbadɔ gɔme eye.

nyunuwo woe zã wó kɔ́ ati ɖe asi atiwo yoke wɔakɔ dó dzo woea ɖeka tsɛ lɛ agbeli makpa ɖe ta eye wókɔ be yakɔ ɖo eʋua me eye no ɖó ʋu nowo yi aƒemɛ

Etsi le dzadzam le yevuwo de. Yevu wòa me Eʋevi aɖe, wole ambrella ɖe asi wole…

Nyɔnuvinyakpɔ ɖeka ɖe le pitsa la me. Eto no fain. Ya ɖevi woame ve tse le gbɔ wonanyi ɖe wo ŋkume eye wole etsi kɔm ɖe ɖevia ɖeka ŋu ya ɖevia ɖeka tse kɔ asi kɔ tsɔ ŋkume.

e amewo le nyɔnuwo kple ŋutsuwo wóle akɔ da akɔ da kpekpeɖeŋu tɔɖewo tsɛ wó layin le ŋkɔ ŋlɔm ye mamaɖa da'kɔ vɔ ekɔ wó agbale kɔ de akɔda bukitɛ mɛ

Amewo le ʋuƒom, wole ʋuƒo le tɔto eye wole dzidzɔ Kpɔ, wole ʋugã ɖe asi amewo susue tsɛ le tɔ la to le dzidzɔ kpɔ wole tɔme eɖe wo tsɛ wole.

Yunaɛtɛd Neshiŋ dɔwɔlawɔɛ, wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Yunaɛtɛd Neshiŋ dɔwɔla amee ne, wo pete nyɔnu wonyo, wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Eve na anyi, wole agbalẽme kpɔ. Ya ve tsɛ tsitre ɖa anyi le ɛɛ enuɔ teƒe kpɔɔ.

Xɔ nyakpɔ me, atikpakpɛ kple ekplɔ̃ kple zikpi, zikpiɛ nyakpɔ eye mirɔ gãa ɖeka le, le xɔme. Enyakpɔ. Eye laɛt woame ve le afi ma. Eye kapɛt nyakpɔ deka ʋee tsɛ le xɔme

Amewo le fefem, ɖeviwoe. Ɖevi woame tɔ̃ klpe ene. Woƒe te wole fefe. Wole eka ɖa si be wole fefe. Ɖevi woame ve le dodome ya ssusɔewo tse le

Asime lo. Asimeŋuwoe ke. Wo wofɔ nuziwoe da ɖe ŋuala me. Gaka ŋuala me la woŋui. Eye woa be asime, woata nɔ afi ma aƒle nu. Nyɔnu ɖeka ya tsa tsi tre ɖe fi ma le nu ƒle, yee wòkpɔ kutu kple nu ziwo betee wole kplɔ̃a dzi zã eye woata ƒle ɖe sia ɖe.

Ɛgẽ fia, Ɛgẽ fia le gbedo ɖa, eye wo yome dze lawo la wo titre wo me gbe, vɔ wole gbe dodo ɖa se wole shinap tukpa ɖe asi le ati ɖe asi kpo amewo le maik kɔɖe wo nuto be.